Aƒeme. Ɖetugbi wɔme ve tsitre le aƒeme eye wo tsitre ɖe nusiaka gbɔ eye wole edze ɖom. Koklowo hã le wogbɔ eye wonya nu sia ɖe eka dzi.

Woyina esrɔ̃ɖeƒe. Ɖetugbiawo dzra ɖo. Wota avɔ ɖe akɔta eye wodo agbawo ɖe ta. Wodro abe avɔ kple aha. Wodro nu vovovowo ɖe ta yina esrɔ̃ɖeƒe.

Le ŋumɔdzi eŋu aɖe kpɔ afɔku eye ame aɖewo tsitre ɖe egbɔ le teƒea dzidzem, eŋua do agba kɔkɔ aɖe, ale be taya la do le eŋua te eye amewo le afi ma le ekpɔm.

Le Gɛ dua me. Ame gbogbowo le Gɛ ƒe ablɔwo dzi. Amewo le eme tso ye amewo hã wole gbɔgbɔm. Ene dzralawo woli eye eŋuwo hã le yiyim. Exɔ gawo hã woli. Ame gbogbowo le nu dzram.

Le zaɖuƒe. Ɖetugbiawo dzra ɖo nyuie eye wote kete. Wodo sikakɔgawo ɖe kɔ eye wodo ɖewo ɖe abɔ kple alɔtsinu. Wodo ɖewo ɖe eklo kple afɔ eye wole eʋe ɖum. Amewo tsitsitre le wo kpɔm eye wokɔ avɔ bubuwo kɔ ble keta la dzie.

Le etɔdzi. Ati da maawo le etɔa to. Atia ƒe amadede na be etɔ la hã trɔ egbe mumu eye aɖɛ ŋuwo le tɔ dzi. Aɖɛŋu woame eve le etɔ dzi. Ŋutaua ɖe kple viawo le ɖeka me eye wokɔ em kɔ ɖeka ku me

Mɔzɔzɔ, wole mɔ zɔm eye wodro agbawo ɖe ta. Wokpa vi ɖe me hele ʋeʋi kple avɔ ɖe asi. Ame aɖe hã dze le woŋu le mɔ dzi. Yehã dro agba ɖe ta.

Aƒeme, nyɔnu aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe aƒe me, edo aka dzo eye gaze le edzoa dzi gatsi hã le egbɔ, ekplɔ hã le egbɔ ehe hã le egbɔ ale bɔ enu vovovowo hã le egbɔ.

Wokɔ ŋegba da ɖe ekplɔ̃ dzi. ekplɔ̃a wotsɔ aŋɛ nyuie aɖe fa nɛ. Eye bladzokɔ le ŋegba me. koklozi wome tɔ̃ le eme. Elã le dzi. Eye agbitsatadi hã le eme. Woku dzomi ɖe edzi

Le sika ku ƒe. ame gbogbo wo le sia ku ƒe eye nyɔnu aɖe le eklɔm. Ŋutsuwo tsi tre ɖe ekpo dzi. Eɖewo le sika la kum eye etsi la le abe eba ene eye nyɔnuawo kɔ le sika la klɔm me eye etsi la ƒoɖi eye etsia se wo ƒe ata.

Le ƒuƒoƒe ame gbogbowo le atsitre le ƒuƒoƒea, ame aɖewo nɔ anyi eye ame aɖewo le asi klɔm, ame aɖewo hã tsɔ nu tsyɔ̃ ŋɔti eye atiwo hã le afi ma, emɔ hã le afi ma eye ame aɖewo hã wodo asi ali.

Aƒetɔ aɖe kple viawo le teƒe ya, eviawo sɔgbɔ za ŋutɔ, eye wòfe wɔtamilo ne ɖeviawo eye wòkɔ ɖevia suetɔ ɖe akɔ hele wɔtamiloa dom ne, ɖeviawo katãa wolé wɔtamilo ɖe nu eye wole ɖum hele dzidzɔ kpɔm

Aƒeme, nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ anyi eye ami galon hã le egbɔ, edo dzo eye wòtsɔ nutɔgba ɖo dzo dzi hele kaklo tɔm. Ɖeviwo hã tsitre ɖe egbɔ, nyɔnu aɖewo hã nɔ anyi eye wole vi ɖe asi

Ŋuɖuɖu. fetridetsi kple akpple. Detsi la le fain ŋutɔ. Agala wɔme ve le eme. Elakɔ wɔme ve hã le eme eye woelɛ le woelɛ wɔme tɔ̃ le eme. Atadi abe wɔma tɔ̃ le eme eye dzomi hã le detsia ta.

Atsiaƒu to ame vovovowo le tsi lem le atsiaƒua me eye amewo zɔzɔm le atsiaƒua to amewo tsitre ɖe atsiaƒua me, atiwo hã le atsiaƒua to eye exɔwo le atsiaƒua to.

Le ŋudzeƒe, ŋu gbogbowo le ŋudzeƒe ye amewo le ŋuawo ɖom. Xɔ gawo hã woli eye nudzralawo hã woli. Ame aɖewo lé nudzradzrawo ɖe ta. Ame aɖewo lé bofloti ɖe ta eye ame aɖewo hã wolé tsi ɖe ta le dzadzram.

Sukuviwo kpa le suku eye wotsi tre le sukukpodzi le dze ɖom, eɖewo vu ɖa ɖe ta, wodo aƒemenɔwu, eɖewo lé agbalẽ ɖe asi eye eɖewo wo katã wodo afɔkpa eye wotsi tre lenu si wosrɔ la me dzrom.

Wotso tsi ku ƒe le tɔme eye wodro tsia ɖe ta. Wole mɔ dzi yina aƒeme hele dze ɖom. Etsia le wo ta eye wole zɔzɔm. Wodzra ɖo eye ame aɖewo ta avɔ. Ame ɖewo do afɔkpa eye eɖewo hã womedo afɔkpa o.

Ƒuta. Atsiaƒua to. Woɖe lã gbogbop le afi ma. Wolo ɖewo le agba mew eye amwo le atsitre ɖe egbɔ. Ŋutsuawo hã le atsitre. Ame aɖewo le eŋua me eye ame aɖewo hã le eŋu dzram.

Yevuviwo le teƒe ya, eŋu hã li. Exɔ gã aɖe hã le afi ya eye avu hã le wogbɔ. Yevuvi sɔe hã le wogbɔ, wole atsyɔe ɖoɖo me le teƒea.

Ŋudzeƒe, ŋuwo tɔ ɖe afi ma ye amewo le ɖiɖim le wo me. Amewo hã le ŋu ɖom. Amewo le mɔ dzi, amewo le zɔzɔm, amewo hã wole nu dzram le ŋudzeƒe. Ame gbogbowo le ŋudzeƒe eye nudzralawo hã sugbɔ.